waaw Omar <noise> maa ngi lay fay di wax asalaamaaleykum wa rahmatulah maa ngi nuyu <hesitation> mboolem auditeurs yi <breath> ak téléspectateur yi Alfayda parce que Alfayda léegi mu ngi ci <hesitation> TV net bi <noise> di jiital nuyoo <noise> Mawlana Cheikh Mouhamadul Mahi al Khalifa mu Cheikh Ibrahim Niass di jiite di ci topp <hesitation> Mawlana Cheikh Ahmed Tidiane Alioune Cissé di ñaan yàlla <breath> yàlla may leen wér ñoom ñaar ñëpp <noise> yàlla taxawu <hesitation> leen yàlla dëgëral leen bàyyi leen fi ba ci kanam a kanam di nuyu mboolem topp i baay <breath> di nuyu aussi waa kër Hadj Abdalah <noise> di ci jiital Al Khalifa Cheikh Ibrahim Hadj Abdalah ak mboolem topp i baay ak mboolemu béykat yi ak tunda ba nga xam ne aussi maa ngi fay yëngatu muy Taïba Niassène ak li ko wër <noise> mboolem Saloum ak sénégalais yëpp <breath> azk àddina bi yëpp maa ngi leen di nuyu di nuyu aussi waa COPEGA yi ñi nga xam ne daloo nañ ma waxtu bu nekk <hesitation> ñu jiital ma <breath> ci liggéey bi nga xam ne am na solo <breath> ma yaakaar ne <hesitation> xëy na sax la <noise> waaye du ëpp xam-xam wala ëpp xalaat wala <breath> ëpp njàmbaar wala ëpp mën-mën waaye aw sas la moo tax waxtu bu ne rek maa ngi jéem ngir yaakaar yi nga xam ne nit ñi am nañ ko ci man <noise> ma ñaan yàlla yàlla dëgëral yaakaar yooyu <noise> amaa nag ñu def suñu kéem kattan ci li nga xam ne mooy suñu wareef waaye li nga xam ne aussi mooy li yàlla di dogal yàlla lañ koy bàyyee waaye dinañ def li ñu war yàlla mooy ciy dogal lu ko soob te waxtu bu dogalee dinañ ko gërëm te dinañ ko sant kon ñu ngi ñaan yàlla ci barke Hadj Abdalah <breath> lépp luñ fi wax yàl na jëriñ te yàl na ko <breath> ay xol di taataan te lii ñuy wax aussi muy jógee ci xol yu sell ba nga xam ne lépp luñ fi wax rek muy jëriñ te di jégalu tamit su fekkee ne njuumte dina ci am parce que moo ñu moo ñu dab te lépp luñ ci juum tamit ñu ngi jiital ag jégalu ndax nit moom matul ñaan yàlla yal na ñu yàlla dimbale <breath> may ñu taw féex bañ mën a wax liy jëriñ e moytu aussi liy lore

waaye tamit <breath> bu loolu lépp jeexee <hesitation> ñu sentir que ne <hesitation> kër gii seen kër la waxtu buñ leen fi dalalee <breath> dañuy yëg ne ñoo bokk fu ñu jëm lépp mooy intérêt béykat waaye nag tey pour ma commencé laaj bi moom <hesitation> junj naa la ko léegi maag yow bi ñuy waxtaan léegi bi nga egg see xaj na <hesitation> ni ma ko jambatee la ko béykat yu bëri jambatee léeg-léeg am sax ñu ma oo ni ma waa yow ana sa waa ji ana Habib ana Habib <breath> donc par rapport ak <hesitation> rare laa ko mën a tuddee wala nëbbu la laqatu la liggéey la <laughs> ci ci lan la Habib nekkoon ba ba ñu gëj koo dégg ci rajo yi ak ak ak télé yi <smacks lips> xam nga <noise> nit moom yàlla daf koo mooñ ci bind ko ci maanute ak faltu <noise> am na leneen sax lu dul <noise> xam naa jant bi sax <noise> dafay faañ ak a nëbbu <noise> kon su fekkee nee yàlla noonu la bindee xalam bi <breath> nit ñiy dox ci ay * di feeñee ci nii di feeñee nële <breath> am naa yaakaar ne xëy na su ma feeñee léeg-léeg ma réer <noise> ci **** yàlla moo koy doxalee noonu waaye nag <noise> nammoon naa leen wax dëgg yàlla <breath> parce que mbir moom nit dafay faddu léeg-léeg dafay toog foo xam ne il faut que mu xool boppam xool fi mu jëm mu xool num taxawee parce que yaakaar dafa fort <noise> te wax <noise> su bëree rek dina am lu juum <noise> te wax su bëree rek kebetu lay andi te kebetu moom du jëriñ <breath> kon mun naa yaakaar ne lépp lu may wax <noise> mu di nekk loo xam ne lu war a jëriñ <breath> parce que wax moom su jëriñul rek mi ngi lor loolu lu ci bëri néew na lu muy jëriñ te soo wax dafa war a am dafa war a fasaa am maanaa parce que wax bi ñu * il faut ñu wax ko fi ñu ko war a waxee ak ak **** <breath> waaye du dara nag ñu ngi ci jàmm amhamdulilah di amaat mbégte di ñëw fii di waxtaan ak auditeurs i alfayda yi nii ak yu téléspectateurs yi <breath> di wax * di waxtaan ak aussi ahlu béykat yëpp ak waa sénégal yi nga xam ne doom laa ci Saloum doom laa ci Sénégal te fii ak yàlla mu nga ma fiy bàyyi lépp loo xam ne <breath> xalaat nañ ne su ñu ko defee Saloum dox xalaat nañ ne suñ ko waxee ñu dégg ñu Salom dox maa ngi ci maa ngi ci ci kaw mën naa wax ci suuf wala ma wax ci kaw waaye waxtu wu ne rek maa ngi ciy jéem léeg-léeg doo ma dégg ca kaw waaye léegi-léeg dinaañ wax ci suuf loolu mooy li am solo rek mooy yàl na ñu yàlla defal taw féex yàlla defal ñëpp jàmm

mooy période bi nga xam ne béykat taxaw na ut suuf pour :!fra mun a béy <smacks lips> loolu lu may dund la là jotoon nañ ma koy nettali waaye dama dund ak ñoom <smacks lips> ren <hesitation> je pense que béykat lu sonn la ren ku jaaxle woon la nda àddina ëlbatiku na ëlbatiku goo xam ne andi ag mbetteel mooy lenn am na ci jamono corona ñëw na ñu <noise> génn ci Corona ñëw ci guerre boo xam ne <noise> ña ko sooke sori nañ ñu lool waaye jeexital yi ñun ñoo ko gën a yëg <breath> xëy na sori na fa ñuy bombardé ak fa ñuy reyantee waaye nañ jàpp ne jeexital yi ñun yëg nañ ko ñun ñi nga xam ne ñu ngi wàll suuf jant ak réew yu néew yi mooy Afrique <noise> kon loolu tax na <noise> àddina jage woon na te béykat xamul fu mu jëm te amul lu dul mbéyam <noise> kon ci tàmbali ba jafe woon na ci moom lépp cher lépp jug ca kaw yow nga am ag jaaxle te yaakaaree na lu dul suuf <breath> am yaakaar ci yàlla ak óolu yàlla ngir jël benn meññeent benn ab pepp suul ko kooku yaakaar naa ne war nañ ci bàyyi xel <breath> te jafe-jafe yi li ciy gën a jiitu mooy jiw

dem ba ay mille ñaar téeméer ak nagam énu jëndee ko benn kilo gerte nga war a am benn hectare joo si mën a def ñaar fukki kilos muy daanaka ñaar fukki junni ak lu teg <breath> nga mën a labourer labour ba nga daan labourer sa tool tracteurs yi <breath> da ngay rang te rang taxul nga am <breath> ñu lay fayeeku juróomi junne hectares nga ñëw bëgg ko ji amoo machine yi nga loué nit pour mu jiyal la daanaka énetti téeméer nga koy fay wala lu ëpp loolu <noise> ci ab xëy fas wu nekk nga fay ko loolu nga pare ji engrais bi mu cher trop engrais bu waroon jar <breath> ñaari junne wala lu néew ñaari junne juróom-benn junne ci engrais

dafa jéggi dayoo kon su fekkee ne <hesitation> loolu yëpp béykat bi romb na ko ak jafe-jafe yu métti yooyu mu bàyyi yàlla énëw ak tawam bu bëri taw bu jéggi dayoo te tamit <hesitation> li ma wax gouvernement bi mooy waroon nañ mun a yëgal béykat bi waxtaan ak moom bañ xamal ko ne ren taw bi dana bëri dana yàgg kon ku ci nekk rek waroon nañ mun a xalaat nan la ñuy bayee bay bu ànd ak xalaat ak bat bu ànd ak xam-xam Maolana Cheikh Ibrahim Niass yéen a ngi koy dégg ne lu sonal Saloum sonal Sénégal mooy benn traite bi ñu am kon yàlla ñëw na ak xéwalam ren waroon nañu mun a am ñaari traite mooy lan mooy nawet bi comencé na mois de mai ba mois d' octobre juróom-benni weer te coxaane nawet ci liñ xam ñun ñetti weer ba amaa ñeenti weer kon waroon nañ mun a waxtaan ak béykat yi ca njëlbéen <breath> ne leen aha ren de mbir yi nii la tëddee war nañ cee mun a xalaat def ci noo xam ne béykat dina am lum dundee ba at bi jeex te du tàllal loxoom <breath> mooy lan mooy am na ay pepp yoo xam ne wala ay variétés yoo xam ne meññeent yoo xam ne

pour mu ñor ay ñaari weer lay am ci * soo jëlee lu ñuy wax fure ñaari weer rek mu ñor am na mboq boo xam ne soixante quinze jours la am na dugub boo xam ne quatre vingt jours <breath> soo jëlee loolu fure bi munoon nañ ko ji mois de mai juin juillet ñu gas ko witti ko jaay ko mu nekk gerte gu tooy <breath> dina am benn revenu bu mu la amal nga jënd mboq nga ji ko fa nga ko fa nga ji woon sa fure bi terewul mboq ba octobre dana mun a ñor nga wowal ko mun ko jaay am loo dundee muy ñaari benn nawet ñaari traite <smacks lips> demeet demeet ci yeneen produits yu muy kon ren Saloum waroon na mun a profité béy ñebe loo xam ne sax ca Ferlo ba mosu ñu koo béy <breath> mais nag yàlla ak dogalam xëy na béykat xamul lu dul lum gis gëmul lu mu gis lu dul lu mu gis waaye man sama kéem kattan def naa ko wax naa ko am na ñu dégg def réussir na am na ñoo xam ne gëmuñ waaye li dal nit ñi mooy dañoo béy yàlla ji taw ci kawam gerte gi ñor mu continuer di taw ñaar moo ciy am rek wala nga bàyyi ko mu saxaat wala gerte gi dana ndox bi dana bëri ci moom ba nga xam ne gerte gi dafay guus da ngay gis ne humidité bi dafa kon loolu yëpp béykat bi dund na ko ren <smacks lips> te loolu war nañ cee war a xalaat déwén seet nan la ñu koy <breath> defee ba nga xam ne <breath> lii nga xam ne la ñuy wax coppatiku jaww ji ak changement climatique mu nekk loo xam ne daf ñuy jëriñ mu bañ a nekk lu ñu lor <smacks lips> loolu yëpp béykat dund ko <smacks lips> ñëw taxaw nag pour mu seet lam am naka sa néew naka la ciy mën a jëriñoo

waroon na mun a gën a bàyyi xel surtout le président Machy Sall lépp lu mu am béykat yee ko ko jox lépp lu mu xam béykat yi ñoo ko ko xamal fépp fu mu yegg béykat yi ñoo ko fa yeggal <breath> kon yaakaar naa ne kooku waroon naa mun a jàpp béykat mu gënal ko sax boppam ba nga xam ne su béykat bi laajee benn sax mu jox ko ñaar loolu mooy li nga xam ne aussi man mooy sama xalaat waaye béy nañ ba pare maa ngi fa woon ñu tëral tëral boo xam ne ma ne leen <breath> nii ngeen di tëralee prix bi naan da ngeen di calculer prix gerte yi dafa mel ni xamu leen mbay ndax soo leen ñëwee naan ay deux cent cinquante deux cent soixante quinze ki nga xam ne jëndee na engrais su mille nangam jëndab saako engrais vingt cinq mille labouré benn tool un hectare vingt cinq mille jël saade ak surga

di am lay bu ñuy lay naan planché lañ wax mooy li gën a néew <breath> buñ foyee suñu xel yi te nit ki da nga koy jox cër prix planché deux cent soixante quinze ak prix planché trois cent vingt cinq bokkul ki néew doole nga xam ne dafa béy béy ba xëy na sooxe na <breath> am na ñaari mbaamam ñetti mbaamam ñeenti mbaamam am na soxla te soxla moo mag borom <breath> nga ñëw ne ko prix planché deux cent soixante quinze <breath> am ku ñeme yàlla gu day ni taxaw ne da koy jëndee deux cent soixante quinze parce que état loolu la wax nguur nee na lii la ñuy jëndee gerte li gën a néew loolu laa koy jëndee muy deux cent soixante quinze waay waay su fekkoon ne trois cent vingt cinq

ndax loolu amul différence te yàlla moom noppiwul yàlla

am na kuy jaay benn kilo ñaari kilo deux cent soixante quinze waaye doo soo demee ci àll bi fi mu ne nii prix bi mu ngi ci trois cent ala butta ci li ma gëm mooy béykat yàlla dina ko dimbale képp ku bugg a toroxal béykat ak ku foo munti jugee ak loo munti doon yàlla dana ko jëflante ak yow

man xam nga député yi nu ma leen ooyee ce sont les députés ruraux et pas les députés des villes <noise> Macky Sall président Machy Sall su amee majorité maa ngi la koy giiñal ci El Hadj Abdalah <breath> kon mboolem député bu taxaw ne député président Macky Sall la wala Bennoo Bokk Yaakaar <breath> jàppal ne député àll bi nga parce que àll bi moo la tax a su nekkul woon àll bi lambaay dana kon lépp lu ñuy mën a xalaat amul benn député Bennoo Bokk Yaakaar buy dem assemblée nationale soo bàyyee xel la la fa andi ak li la tax a tax war ngaa mun a gestu béykat di ko taxawal di ko waxal loolu mooy li am kon député ruraux moo fi am député yi nga xam ne ca àll ba la cosaanoo su nekku loon les communes rurales

<noise> ah je sais pas mais <smacks lips> tu sais que état il est plus renseigné <breath> man néew mii nga xam ne aw ma kattan état li mu mën kon état xam na <smacks lips> xëy na <hesitation> président acky Sall on lui donne pas la bonne information peut être je ne sais pas xaw ma ci dara wax dëgg yàlla li ma rafet njort ci moom mooy <sniffs> jàpp naa ne buggu na béykat mais est ce que dinañ ko jox information bu baax bi nga xam ne béykat dina ko mun a dana ko mën a jëriñoo waaye nag amaa loolu yëpp nañ sant yàlla ñun ñu ngi fi man bañ defee ca réunion ba a ne leen fixé leen prix bu leen neex <breath> waaye su ñu ñëwee ci terrain bi ñun lu ñu neex la ñuy jëndee gerte yéen da ngeen ne deux cent soixante quinze ñun trois cent la ñuy tàmbalee ba trois cent vingt cinq ma seet lu ngeen ci mën

lenn ngeen mën mooy arrêté exportation bi te yaakaar naa loolu xel maye wu ko xel xalaatu ko jafe-jafe yi nga xam ne béykat dund na ko yëpp te yéen yéen a ngi oote di ñu wax naan souveraineté alimentaire souveraineté alimentaire wax ji yëpp suñ ministère bi sax soppi nañ ko ba yokk ci souveraineté alimentaire mooy lan <breath> béykat bi il foog mu am lu mu dundee at sécurité alimentaire mooy

souveraineté alimentaire mooy nga produire loo mun a dundee at ba at xam nga loolu soo ko boolee te béykat bi amul lu dul gerteem ñun suñu forum bi nga xam ne ñu ngi koy organisé le 22 23 mooy mardi ak mercredi ma <hesitation> talaata ak àllarba bii di ñëw <breath> daén ne wax ne ñun naka la ñuy mun a jàppee ci li nga xam ne béykat bi <breath> pour mun a am souveraineté alimentaire mooy li nga xam ne aussi mooy lum dundee <smacks lips> ñun suñ xalaat bu gàtt ñu ne béy Saloum moom gerte la ñu wax Sénégal sax gerte la ñuy béy <breath> ma ne ki nga xam ne béy na gerteem su buggee mu am souveraineté alimentaire da nga koy jëndalee gerteem prix boo xam ne dana mun a jënd

ñu ngi doon ñaan yàlla ku mën a jaay kilo gerte jënd kilo ceeb loolu yàlla may na ko yàlla am na waaye dañoo weesu foofu dañuy ñaan yàlla képp ku jaayati kilo ceeb na nga mën a jënd kilo ceeb jënd kilo dugub <noise> jamono jopoju la ñu toll ci souveraineté alimentaire képp ku jaay kilo gerte war ngaa mun a jënd kilo ceeb teg ci kilo loolu su fekkee ne gerte gi mën na ko loolu la ñuy assuré souveraineté alimentaire parce que béy wóy na mbuus munuñ andiwaat beneen nawet pour mun a béy kon liñ xas ba béy foog ñu jëndee ko prix boo xam ne da nga mën a jënd loo dundee ñun économie lañ jàng mbéy lañ jàng loolu su ñu ko defee béykat bi dana mën a am si gafagaam lu mu dundee te kenn du ko dimbale kenn du ko yërëm parce que lim jot a am yaa xayti jëndalee ko ko prix bu baax soo ko ko jëndalee prix bu baax rek yaakaar naa ne souveraineté alimentaire boobu ngeen di wax dana am parce que dana mën a dem jëndi ceeb bi nga xam ne ma ngay yokk te fan yii ñu ngi koy wàññi

fi mu ne nii soo demee sa àll bi trois cent moo fa nekk trois cent vingt cinq <breath> jëm kaw te loolu <hesitation> lu am solo la parce que <hesitation> le prix mondial parce que dama ne béykat waruñ ko nëbb dara nëbb sax mënatu fa nekk parce que àddina bi wërngal këpp la Baye Niass ba muy wax radi yallaahu anhu le monde c' est un village planétaire <hesitation> ndëkk la bu nga xam ne soo noddee ñëpp danañ ko dégg mooy foofu lañ toll ci àddina <breath> ñëpp xam nañ ne la flambée des prix ci àddina bi yëpp la nekk c' à dire que mooy il foog ñu bàyyi xel ne gerte cher na cher na ci àddina bi gerte naka lay mën a seeree ci addina bi à l' international ñu mën kaa yombal fii Sénégal béykat moom xanaa amul ndey wala amul ku koy waxal yaa xayti léegi-léegi wallaahi barke El Hadj Abdoulaye sama xol bi dafay jeex parce que <hesitation> dañiy xam lu ñuy wax malhonneté intellectuel c' à dire que kiy jàng nga xam kooku ragalul yàlla parce ragal yàlla mooy soo xamee

<breath> waaye béykat di ko noot waasu na noot gee nooteel gi dafa doy te dafa jeex te fi mu ne nii la ma leen waxoon rek mooy développement Sénégal ci suuf la jugee jëm ci kaw mooy il foog rek béykat yi mën a am koom béykat yi mën ñu mën leen a xool beneen bët wala bëti ku doyadi wal boog te yow ma nekk ca taax ya wallaahi su nekkul woon béykat bi nga dee parce que soo lekkul da nga dee <breath> yàpp ba ngay jëndi di ko lekk béykat moo

am déet ak loo mun di jënd ci béykat ma ne mooy kon kooku su liggéeyul nga dee <breath> kon kooku moo la gën

ku ku mu ko may rek danañ nangu waaye nag war nañ bàyyi xel béykat bu baax nga xam ne moom mi nga xam ne amul lenn lu mu yaakaar lu dul mbéyam te amul fenn fu mu wéeru fu dul am mbéyam kon yaa xayti war nañ ko mun a dimbale jàppale ko

waaw forum bi ñu ngi woo béykat yi parce que ñu ngi koy def talaata beeg àllarba fii ci hotel Relais comme ni ñu ko baaxoo di def ñaari fan la ñuy lëlu nañ ci invité ñëpp nag même ñi ñuy saaga sax ñoo xam ne bokkuñ jëmuwaay sax dañ leen invité parce que ñun li ñuy def ragaluñ ko parce que ñi am ñaar moo am rek ki lay xas wala muy wala mu lay wax wax bu ñaaw wala mu ŋaññi la la dina la jëriñ <smacks lips> soit dina la wax li nga xam ne aussi xëy na nekkoo ci nga mun ko moytu wala mu wax la loo xam ne yaa ngi ci nga war ko mun a bàyyi kon wax ju ne rek am na njëriñ soo ko xoolee ci benn anam <breath> te Sénégal léegi yaakaar naa ne Mawalana Cheikh Mouhamadul Mahi nee na léegi fii soo buggee ñu takkal la médaille foog nga nagu ñu saaga la <laughs> saaga wu ne rek médaille la médaille la parce que nit ñu baax ñi la ñuy saaga nit ñu baax ñi la ñuy ŋaññi léegi kon loolu jamono la il faut que ñu nangu jamono aussi yàlla ni mu ko tëralee <noise> <breath> waaye COPEGA boobu ñu ngi wax ci affaire souveraineté alimentaire te aussi ñu ngi danañ waxtaanee aussi ci li nga xam ne aussi mooy <breath> gàllankoor yi nga xam ne war nañ ko mun a am gouvernement moom la ñu teg ay ndëgg sërëx te loolu mun na nekk ñun ak huiliers yi Sonacos COPEGA ak ñoom ñëpp ay nawle lañ te <hesitation> énoo bokk kuréel bi xañuñ leen dara waaye dañ ne gerte gii lum jar nañ ko ñëpp jëndee noonu suñ ko jëndee noonu ku ci nekk da nga mën a am <breath> waaye mënoo taxaw ne juróom-fukk ngay jëndee man ne ma man juróom-benn fukk juróom-benn fukk ak juróom nga ne man du ma jënd yow yaay jënd loolu amul waa callé bi mooy lan mooy soo jëndee ba pare dañuy tëj ne du dem loolu benn forme la boo xam ne ñu ngi ciy waxtaan te di aussi di <breath> <hesitation> yëgal gouvernement bi di leen wax ne am na loo xam ne jamono daf ko wees muy <breath> tënk ñii bàyyi ñii te ñun ñëpp ñu bokk ci réew mi tiim ndab li kon su fekkee ne bool bi Sénégal la ñun ñëpp ay sénégalais lañ kenn amul droit di tënk benn loxo bàyyi beneen loxo mu koy jiitu kon loolu war nañu ci mun a bàyyi xel te ñu ngi ñaan gouvernement bi aussi ñu bàyyi ci xel ndax ñu tënk ñu mooy ñu tënk béykat yi rek ñun bés bu ñu taxawoon ne jënduñ gerte

fàttaliku fàtte xaju fi gànnaaw sunu Sunuor bu gerte gi demee bay sukuraat Ablaye Wade sànni gerte naan nañ dem béyi tabanaane <laughs> fii la ñu fekk am déet <noise> ne gerte daf ko sonal ñun ñoo futteeku dugg ci àll ba di jël gerte gi dio ko valoriser di ko def ci ay contenaires muy dem Vietnam wala muy dem Corée avant muy dem Chine depuis 2009 2010 ci la Abdoulaye Wade libéraliser pour ne ko gerte gi da koo sonal ne ku waay neex jënd fu la neex nga jëndee loolu lu ko wara loon nit ñi dañoo tële woon usines yi tële gerte gi béykat bi di ko mbapat kañ nga fi gëj a dégg impayé état di def état huiliers protocol état huilier di jël ay dix milliards douze milliards di ko jox usines yi at bu jot ñu futteeku en tant que sénégalais dugg ci ak suñu néew <breath> di jënd gerte gi di ko yóbbu Viétnam lu ne daj nañ ko ci di ko jëndee ci béykat bi loo xam ne ba 2012 bim ñëwee ci la gerte commencé jar trois cent jëm kaw <breath> ba 2014 président Macky Sall ñu ngi ko ciy gërëm ci loolu mu andil ñu protocol boo xam ne gerte gi dootu ñu ko contourné muy dem Vietnam waaye day dem Cine directement loolu ca ** la loolu yëpp ñun ñu dund ko ba gerte sukuraat ba mu nekkoon ñëpp di ko xëcoo tey ñun ñu fàtte ñu tegee ñu ne ñun du ñu nitu dara wala ñun ñooy def naan da ñuy exporté emploi

gis nga <noise> nit dafay am kóllare te filière bii su yegg see fii am nañ ci cër bu rëy am nañ ci cër bu rëy gerte suy dem bay jar trois cent ak lu teg am nañ ci cër loolu sa wax sa mbaaxi morom wàññiwul si sa mbaax dara ñun doo gis ñu ŋàññi kenn mosoo dégg ñu wax kenn lu bon El Hadj Abdoulaye yaree wu ñu ko xamu ñu ko waaye nag am nañ matuwaay boo xam ne suñu xalaat kenn mënu ñu ko teree wax mais nañ ko wax ci teggin wax ko ak maslaa wax ko aussi ak <hesitation> fasaa ba nga xam ne su ñu la waxee di nga xam luñ la wax lan la loolu moo fi nekk kon su fekkee ne fi mu ne nii njaqare googu ñuy am mooy ñu bloqué exportation bi mën naa am pour huiliers yi mën a am nañ toog ñu waxtaan

mooy béykat bi na ci gis njëriñ

loolu moo tax ma ne <noise> énoom su fekkee ne dañ bugg gerte

nañ ko jëndee prix du marché prix planché la ñu wax même su fekkee ne mën nañoo jënd état moo ñu ëpp doole bi mu fi indee protoc état huiliers di jël ay douze milliards treize milliards ki ko jox di ko jox huiliers yi campagne su jeexee ñu ne <breath> la mu waroon jar sur le plan internaional état di daf ne <hesitation> lu yées loolu lay jar léegi su paree campagne léegi différence bi li nga xam ne aussi comme masalan su waroon jar si addina bi trois cent <breath> mu ne deux cent lañ koy jëndee cent franc yooyu nga xam ne mooy différence bi état da koy dajale jox ko huiliers yi <noise> mu nekk ay douze milliards treize milliards loolu ñun ñoo ko fi jëlee <laughs> ñun ñoo ne ko gerte gi jarul ngay def ay douze millions treize millions di ko jox huiliers yi ñu koy def si seen poche parce que ay privé lañ te duñ sénégalais sax ñu ci bëri duñ sénégalais ma ne ko gardé sa xaalis ñun gerte gi danañ ko mën a jëndee prix international te yow doo ci def benn douze milliards te loolu la ñu def gannaaw loolu ñu andil ñu taxe subventionné tu ñu léegi la ñu daan joxe <breath> ku daan joxe léegi bay recevoir amuñ kenn ku nekk si filière bi ku mos a def si gafa gi * état ko jënd am na at boo xam ne ñoo ci def douze kii neuf milliards

<smacks lips> te ñu ne mooy subventionné état bi subventionné état bi lu muy subventionné

balaa maa dee ñu naan ay subventions lijjanti boppam ba béy li miy béy kon moo moom gerteem ku ko neex la koy jaay ñoom nag am nañ doole mën nañoo téye waaye terewul ñun tamit ci réew mi lañ bokk danañ wax suñu xalaat wax suñ bëgg-bëgg loolu moom kenn mënu ñu ko tere ci teggin nag lañ koy def parce que ñaawuñ <breath> <hesitation> ŋàññuñ kenn ñàkkuén teggi kenn am nañ xàq ci dëkk bi am nañ ay droits ci dëkk bi dañ koy laaj ba mu mot sëkk